Iddoo dhagaa yookan kattaan ijaarsaf oolan gara garaa itti aragmaniidha. Innis ergaa bakka argamu irraa addaan kaacha'een booda akka baa'aaf tolutti addaan baba'ee konkolaataa irratti fe'amuun iddoo ijaarsaa geeffama. Iddoo inaarsattis dhimoota heduu ni oola.

Finfinneen handhuura biyya Itoophiyaa keessatti argamtu kan taatee fi namoota akka goototaatti lakka'amaniif siidaa kan ijaartee jirtudha. Siidaan kun kutaa magaalattii keessaa naannoo Piyaasaa jedhamutti kan argamu yoo ta'u, waraana Adawaaf seenaan isaa kan yaadatamudha.

Mi'a yookaan uffata miidhagaadhaan bakka miidhagfamee jirudha. Bakki miidhagfamee jiru kun bakka baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'ee mul'atee jira. Mana keessa, bakka sagantaa, bakkeewwan wal gahii gurguffootaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu ni danda’a.

Namoota hojii ijaarsaa irra jiranidha. Isaanis gamoo baayyee ol dheeraa ta'e ijaaraa kan jiran yoo ta'u , gamoon kunis kan inni irraa ijaaramaa jiru wantoota akka; dhagaa bullaa'aa, sibiila yookaan feerroofi dhagaadha.

Namoonni ergaalee biyya keessattis haa ta'u, biyya alaatti waliif dabarsuuf gara Poostaa deemu. Poostaan Itoophiyaa keessatti argamu kun yeroo baay'ee namoota bilbila hin qabneef kan fayyadudha. Innis sarara qilleensaa mataa isaa kan qabudha.

Manni bal'aan tokko kan inni miidhaguu danda'u meeshaalee achi keessa jiranii fi faaya miidhaginaa itti godhameenidha. Manni kun minjaala bareedaa, teessuma uffata lallaafaa irraa hojjetamee fi keenya faaya qaban kan qabudha.

Manni bittaa fi gurgurtaa waantota nyaataaf oolan adda addaa kan qabudha. Manni kun zayita nyaataa, daakuu shiroo, daakuu daabboo fi kanneen kana fakkaatan kan qabudha. Daldaltoonni bu'aa irraa buufataniin jireenya isaanii gaggeeffatu.

Galma wal-gahii namoonni hedduun keessatti walitti qabamanii jiran. Wal-gahiin kun kan bara jijjiiramni dhufee sanadha. Namoonni jajjaboon jijjiiramni sun akka dhufuuf qabsaa'aa turanis galma kana keessatti argamanii jiru. Namoonni baay'eenis waraqaa yaadannoo irratti qabxiilee ijoo qachaa kan jiranidha.

Namoonni hedduun kunneen, deeggartoota fi taphattoota garee kubbaa miilaa Buna Sidaamaati. Bunni Sidaamaa kilabii teessumni isaa magaalaa ta'e yoo ta'u, liigii guddaa Itoophiyaa pirimar liigii Itoophiyaa keessatti ni hirmaata. Kilabiin kun, waancaa mo'ichaa kaaseera.

Dubarri akka malee bareedduu taate shurrubbaa bareedaa dha'attee cillaaffattee na ilaalaa jirti. Rifeensa ishee halluu diimaa dibattee hidhii ishee irratti dibata diimaa fi nyaara ishee kuullattee jirti. Duuba isheetti biqiltuu magariisatu jira.

Shaayiin nuti manatti dhugnu Kun kan irraa hojjatamu wantoota adda addaa kanneen akka baala shaayii, sukkaaraa fi mi'eessituuwwan waliin makuun kan hojjatamudha. Innis bishaan abidda irra kaa'uun erga danfee boodadha

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Sabaa himaa Sagalee Bilisummaa Oromoo. Sagalee Bilisummaa Oromoo waggoota hedduun dura sagalee saba Oromoo ta'aa kan turedha. Sabaa himaa kanatti gargaaramuun ergaa jabduu dabarsaa kan turan qabsooftota adda bilisummaa Oromoo fi sabboontota Oromooti.

Namoonni kun jilbeeffatanii waaqa ykn uumaa isaaniif kadhachaa ykn sagadaa kan jiranidha. namoonni kun saalaan addan qoodamanii jiranidha. namoonni harka isaanii waaqaatti qabanii kadhachaa jiru. namoonni kun namoota gurguddoo ykn namoota bebbeekoo kan tahanidha.

kuduraalee gosa gara garaa bakka tokkotti argaman argaa kan jirrudha. kunis maqaan isaanii habaabii fi paappayyaa kan jedhamanidha. lamaan isaanii iyyuu nyaata namaaf kan oolanidha. isaanis dunkaana keessatti walitti qabamanii kan jiranidha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hin mullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Dhugaatiin nama macheessan waarshaa seenanii bahu. Dhugaatiiwwan kunneen bullaa'insa nyaataaf gahee haa qabaatan iyyuu malee, miidhaa garaa garaas geessisuu ni danda'u. Miidhaa isaanii keessaa muraasni nama macheessuudhaan nageenya maatii fi biyyaa jeequ!

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Cuunfaa fuduraa burtukaana fi maangoo irraa hojjatamee burcuqqoon qophaa'e. Kana malees, garaa gidduudhaa makaa cuunfaa avookaadoo ni qaba. Burcuqqoon cuunfaan itti dhiyaate garri jalaa qal'oo fi garri afaanii immoo bal'aadha. Muraan loomii afaan burcuqqoo irratti suuqqamee jira.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin qotee otee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Kopheewwan garagaraa iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraniidha kopheewwan Kun halluuwwan garagaraa qabuu. cimdiin tokko adii, cimdiin tokko magaala, cimdiin tokko, kuun gurraachadha. iddoon isaan itti argaman Kuni iddoo gurgurtaa kopheeti. kan Jiran minjaala adii gubbaa taa'aniiti.

Addunyaan odeeffannoo wayitaawaa fi waqtaawaa wal qaqqaabsiisuuf miidiyaa hawaasaa fayyadamti. Dubartiin kun miidiiyaa hawaasaa irratti oduu kan dabarsaa jirtu yoo ta'u, innis waan irraa dubbiftu yaadannoo gabaabaa qabattee kan ta'udha.

Dhugaatiin bakkaa bakkatti adda adda yoo ta'e iyyuu, faayidaa wal fakkaatu muraasa ni qaba. Isaanis: ayyaana ittiin kabajuuf, iddirii baasuuf, cidhaa fi eebba barattootaa ittiin kabajuuf. Dhugaatiin as jiru kunis kanumaaf fayyada.

Dubartootni lama walitti hirkatanii dhaabbachaa jiru. Uffata haalluu gurraacha qabu uffatanii kan jiranii fi seeqaa kan jiraniidha. Isheen takka morma ishee gateettii ishee takkaatirra mataa ishee hirkiftee jirti. Ilkaan isaanii adiidha.

Daree barnootaa keessatti teessoo barataan irra taa'ee baratu tartiiban taa'anii jiru. Fuuldura kanatti minjaalli bifaan teessoo fakkaatu ni jira. Gidaara ykn keenyan gamaa irratti gabateen bifti isaa magariisa ta'e rarra'ee jira.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Oomishaalee tokko tokko gaafa gabaa irratti dhiyeessinu waarshaa keessaa erga baheen booddee saamsamee waraqaa pilaastikaa keessa kaa'ama. Nyaatni tokko tokko kan akka chookoleetii fi kireemii fa'aa waan akkanaan saamsamee gurgurama.

Mucayyoo xiqqoon takka as ilaaltee dhaabbachaa jirti. Uffata aadaa Oromoo uffattee jirti. Dabbasaan mataa ishee gurraacha kan ta'ee fi dheeraa kan ta'eedha. Huccuu haalluu adii, diimaa fi gurraacha uffattee jirti.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Mucaan ulee harkatti qabatee taa'aa jira. Naannoo kanatti margi xixiqqoo ta'an kan jiruudha. Akkasumas, duuba namicha kanaatti fardi soorata isaaf qophaaye nyaachaa jira. Manneen iddoo kana kan jiruu fi dhagaa xixiqqoon kan jiruudha.

Meeshaa manaa mukarraa hojjatamuudha. meeshaaleen Kuni baay'inni isaanii lakkoofsaan Shan Kan ta'eedha. hara qabannaa isaanitiin ulaa dhiphaan ittin rarraafaman qabu. meeshaaleen Kuni faayidaalee akka it too yemmuu hojjannu ittiin tuttuquu, it too ittiin budduusuufi kanneen kana fakkaatan qabu.

Ibsaan raabsame tokko motora isa to'atu kan qabudha. Motorri kun magaalaa yookiin bakka murtaa'e tokko to'achuu ni danda'a. Ibsaan motora malee hojjechuu danda'u eessayyuu hin jiru. Tajaajilli ibsaa yeroo dhiyootti ni daran ni guddata!

Waanti suura kana gubbaa irraa argaa jirru kun kophee kaawwatamu yoo tahu dhiirris tahee shammarranni yeroo baayee kan itti fayyadamanidha. Halluun kophee kanaas adii kan tahee fi kan baayee namatti toludha.

Konkolaataa halluu adii qabuudha. konkolaataan Kun karaa konkolaataa qabatee deemaa jira. foddaan Isaa bililleerraa Kan hojjatame ta'ee halluun Isaa gurraachadha. namni tokko karra konkolaatichaa gubbaarran morma isaa gara alaatti baasee ala ilaalaa Jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamanidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennanidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dubartoonni baay'een sirbaa fi agarsiisa danuu irratti argamuu jaalatu. Shamarreen kun faaya miidhaginaa lama kan meetii irraa tolfamanii jiran mormatti godhattee, rifeensa ishii tokkofattee osoo hin hidhatiin fuula sabaa dhaabattee jirti.

Bunni biqilaa nuti akka sadarkaa biyyaatti qabnuu fi addunyaa irratti maqaa nu waamsisee fi madda galii keenya kan nuuf guddisedha. Bunni kun kutaalee oromiyaa hedduu keessatti kan oomishamuu fi baay'ee nama fayyadudha.

Fardren lama diimaa di magaalli mataa fi hudduu walitti garagalchanii dhaabbachaa jiru. Fardeen lamanuu kooraa fe'atanii dhaabbatanii jiru. Isaan irraan gamatti mandarri manneen alli isaanii qalama adda addaan dibamee faayame ni jira.

Beeyiladoonni manaa kan akka:qotiyoowwan ,sa'a, jabbii faa ta'an kun, midhaan dhahaa yokin midhaan irra miilan deemun bulleessaa jiru. Namni tokko beeyladoota kana afaan isaanii akka midhaan hin nyaanne hidhee midhaan irra naanneessaa jira.

Kun meeshaa halluu dibuudhaaf gargaarudha. Qabannoo fi karaa ittiin halluu ittiin diban ofirraa qaba. Qabannoon isaa muka irraa kan hojjetame ta'ee bifa keelloo kan qabudha. Bakki ittiin halluu diban immoo halluu gurraacha qaba.

Qullubbii diimaa nyaataaf kan ooludha. qullubbiin Kuni waan lafatti afame irratti gadi naqamee jira. qullubbii diimaaan nyaataaf akkasumas madda galiif ni oola. qullubbii gana cinaatti timaatima saanduqa keessatti naqamee jirutu jira. iddaan Kuni Iddoo gurgurtaati.

Bishaan fincaa'aa jedhamu argaa jirra. Kana jechuun lagni tokko lafa ol ka'aa irraa gara lafa dhooqaatti kan yaa'u yoo ta'e innis maqaan isaa fincaa'aa jedhamuun kan waammamudha. Bosonnis naannoo kanatti kan argamanidha.

Dallaa simintoodhaan ijaarame. mukni halluun Isaa magariisa ta'e, dheerinni Isaa immoo dallaa caalaa dheeraa ta'e dallaa jalatti biqilee argama. dallaa Kun jalli Isaa biyyeefi waraqaawwaan garagaraa Jala isaatti kufanii Kan argamaniifi namoonni muraasni dallaarra siiqanii Kan dhaabachaa jiraniidha

Biqiloota baala halluu magariisa qaban kan bosona keessatti lafa irra akka hidda mukaa lo'anii guddataniidha. Biqiloonni amala akkanaa qaban naannoo oyiruu qonnaan bulaattis baayinaan argamu. Biqiloota amala akkanaa qaban keessaa tokko mixaaxisha.

Namoonni kunneen hordoftoota amantii islaamaa yoo ta'aan uffata halluu adii, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qabu Uffatanii kan jiranidha. Amantiin islaamaa akka Itiyoophiyaattis ta'e akka addunyaatti hordoftoota hedduu qaba.

Beeksisa bakka hojii tokko beeksisu argaa jirra. Innis lafa hojii uffata gosa gara garaa itti miiccuuf yookaan ammoo miiccisiifachuuf itti gargaarramnu kan nutti agarsiisudha. Kunis maqaan isaa laawundarii Haset kan jedhamudha.

Ani fayidaa bunaa irratti hundaa'ee nama fayyadama bunaa fide sana baay'ee nan galateeffadha. Kunis kan ta'eef namni buna yeroo calqabaaf fide sun fayidaalee bunaa hundumaa dursee beekee akka itti fayyadamnu nu taasiseera.

Waraqaa barreeffaman qabu hedduufi sa'aatii manaa tokkotu dhaabaa manaa irratti qabsiifamee jira. waraqaa kana gara gadi aanuun halluu magariisa baay'ee bareedaa ta'etu jira. dhaabaan waraqaan Kun irratti qabsiifamee halluun Isaa keelloo Kan ta'eedha.

Suuraa namicha keeppii gurraacha mataatti kaawwatee dhaabbachaa jiruudha. Namichi kun shurraaba halluu magariisaa uffatee sagale guddistuun dubbachaa jira. Sagalee guddistuun namichi kun ittiin dubbachaa jiru halluu gurraacha kan qabdu yoo ta'u mallattoo qubee 'S' qabdi.

Iddoo kanatti namoota wal fuudhanii maatii tokko taa'anii jiran argaa jirra. namoonni kun lamaan abbaa manaa fi haadha manaa taa'anii dhaabbachaa jiranidha. akkasumas namoonni kun lamaan ijoollee daa'ima lama kan qabanidha. uffannaan abbaa manaaf haadhi manaa wal fakkaataadha.

Daandii konkolaataa irra konkolaataan gosa garagaraa kan jiraniidha. Daandii kana cinaa lafti biyyee kan jiruu fi namoonni daandii kana cinaa deemaa kan jiraniidha. Manneen fi meeshaalen garagaraa naannoo kanatti kan jiraniidha.

Namootni ni mul'atu. Namichi tokko konkolaataa miil-sadee fi motora fuuldura dhaabbatee jira. Harka isaatti bishaan haguuggame qabatee dhaabbachaa jira. Gaaddidduun namicha dhaabbataa jiruu ni mul'atti. Namichi gamas garagalee dhaabbachaa jira.

Allaattiin kun kan baay'ee miidhagduu fi kan baay'ee bareeddudha. bifti isaa akkuma namaa kan taheedha. allattiin kun halluu ykn boca sadn kan taheedha. akkasumas allaattiii kun uruun isaa baay'ee qal'aa kan taheedhaa .halluun kun is diimaa, gurraachaa fi adii kan taheedha.

Dhugaatii alkoolii maqaan isaa gabataa jedhamu qaruura gurraacha keessa jira. Dhugaatiin kun irra caala gumaa biqiltuu wayinii jedhamu irraa kan naqamu ta'ee keemikaalonni adda addaas itti dabalamu. Dhugaatii gosa haaraadha.

suuraa kana irratti kan arginu kun immoo daakiyyeewwan lamaan bishaan irra bololi'aa jiran kan nutti agarsiisudha. daakiyyeewwan kunis immoo halluu adiifi baay'ee nama hawwatu kan qabanidha. lubbu-qabeeyyiiwwan kunis naannoo miidhagsuu keessatti gahee olaanaa kan qabanidha.

Dubartii boorsaa mormatti baattee dhaabbachaa jirtuudha. Uffata bifa garagaraa godhattee kan jirtuu fi duuba isheetti qorqoorroon moofaa ta'etu jira. Luka isheetin lafa biyyee ta'e irra dhaabbachaa jirti. Harki ishee tokko dugda ishee duuba jira.

Sireen filannoo hojjechiifattootaa irratti hundaa'uudhaan bocaa fi guddina garaa garaan kan hojjetamuu danda'udha. Sireen kun xiqqaa fi kan namoota muraasa raffisuu danda'udha. Miilli isaa arfan qaqallaa waan ta'eef, yeroo dheeraa turuu hin danda'u.

Alaabaan kun, alaabaa biyyaalessaa Itoophiyaa bara dargii keessaa dha. Alaabaan kun halluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa irraa kan hojjatame yoo ta'u ,walakkaa isaa irraa asxaa meeshaalee qonnaa hojii yookin hojjataa ibsu of irraa qaba.

Atileetii fiigichaa beekamaa biyya keenya Itiyoophiyaa waamsisan keessaa tokko kan ta'e Haayilee Gabrasillaaseedha. Atileetiin kun as garagaree akka waan tokko argee yookiin ammoo haasaa nama gammachiisu dhagayeetti kolfaa kan jirudha.

Kun waajjira bifa ammayyaadhaan ijaarame kan walgahii namoota muraasa hirmaachisu keessummeessuu danda'uudha. Keenyan waajjirichaa halluu adii dibamee jira. Bal'ina xiqqaa fi dheerina guddaa qaba. Minjaala dheeraafi barcumawwan minjaala kanatti marfamanii kaa'amanii jiran baay'eetu jira.

Kun gosa kophee dhiirotni kaa'atan yoo ta'u, miila bitaa fi mirgaan lamaanuu wal cina kaa'amee jira. Gosti kophee kanaa gogaa irraa kan hojjetameedha. Bifa diimaa dukkana'aa gurraachatti dhihaatu kan qabuudha.

Meeshaa qonnaaf oolu kan morma qotiyyoo lamaan walitti qabutu jira. Innis naannoodhaa gara naannootti maqaalee adda addaa yemmuu qabaaatu akka naannoo keenyatti qanbara jedhama. Iddoo mormi qotiyyoo irra oolitti akka gateetti qotiyyoo irratti miidhaa hin geessisneef itilleen itti marameera.

Addunyaan erga qaroominaan fagaattee babal'ina daandii fi magaala irratti argamti. Daandiin miidhagaan kun wal walirratti kan ijaaramee jiru yoo ta'u, konkolaattonni karaa isaanii eeyyamame qofaa irra kan adeemanidha. Addunyaa beekumsaa argina!

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Namoonni kun namoota bebbeekamoo iddoo guddaa ykn hoggansa addaa addaa hogganaa kan jiraniidha. namoonni kun lamaan gara fuula duratti ba'aanii waraqaa adii tahee irraa waan tahee dubbisuu kan jiraniidha. namoonni lamaan uffannaa suufii bifti isaa gurraachaa tahee uffatanii jiru. akkasumalle alaabaan Itoophiyaas jira.

Dubartootni lama walcinaa dhaabbachaa jiru. Uffata aadaa uffatanii jiru. Dubartootni lachuu harka ofii isaanii wal tuqsiisanii dhaabbachaa jiru. Dubartiin takka seeqaa kan jirtu yoo ta'u, isheen takka immoo calliftee dhaabbachaa jirti.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Buna siiniitti waraabamaa jiruudha. buna akaawwamaan hedduunis jira. bunni erga akaawwameen booda tumamee yookaan daakamee bishaan danfisuudhaan hojjatamuudha. sana boodas buna tumamaa sana bishaan hoo'e sinitti naquudhaan danfifama. buna dhuguun sammuu haaromsuu keessatti faayidaa guddaa qaba.

Konkolaachistoonni marti waraqaa eeyyamaa konkolaachisummaa barachuu ni qabu. Iddoon kun bakka itti namni ogummaa konkolaachisummaa barachuu barbaadu kamuu seenee seeraan barachuu danda'u dha. Maamiltoonni karaa lakkoofsa bilbilaa balbala irra jiruun isaan argatu.

Nyaanni kun nyaataa baay'ee bareedaa fi nyaata baay'ee nama hawwisiisuudha. nyaanni kun nyaataa ittoo gosa addaa addaan hojjetame jirudha. ittoo gosni addaa addaa kunis; raafuu, dinnicha, shiroo, misira, hundee diimaa fi kan kana fakkaatuudha. nyaanni akka ajaa'ibaatti qophaa'ee jiraam!

Hagadaa qinxirsaan akkuma boqqollootti toora galee faca'a. Innis yeroo guddatu mataa isaarraa sanyii danuu kan qabu yoo ta'u, deebi'ee waqtii gannaatti faca'ee guddata. Hojiin qotee bulaa baay'ee nama ajaa'iba! Madda galiis ni godhata.

Mana iddoo meeshaaleen ijaarsaf oolan gara garaa itti gurguramantu argama. Baaxii mana jala namni tokko fuulli isaa as garagalee yemmuu dhaabachaa jiru tokko immoo achi garagalee meeshaa bitaa jira. Mukti jiidhaan manarraan ni mul'ata.

Mana amantaa Kiristaanaa Ortoodoksii kan irri isaa adii ta'ee fi mataa isaa irraa mallattoo fannoo qabutu jira. Dudduuba isaatti fincaa'aa bareeda urrii kaasee yaa'aa jirutu mul'ata. Kana malees, naannoon bataskaanichaa biqiltuu magariisaan guutamee jira.

Goda ambaan Injifannoo waraana Adawaa yaadannoo gootota waraana irratti wareegamaniif kan ijaarameedha. Ijaarsi isaas gara kuma lamaaf digdamiii sadiitti muummee ministara Itoophiyaa ammaan. eebbifame. Goda ambaa fuuldura mukti tokko kophaa isaa dhaabbatee jira.

Qullubbii diimaa ooyiruu irraa buqqa'ee tarree galee jiru. Qullubbii diimaan ittoo ittiin bojjachuuf kan tajaajiluudha. Innis bifa ammayyaan tarreen kan dhaabbateedha. Fageenya irratti daggalli ni jira. Qullubbii diimaa buqqa'e gidduutti pilaastikiin bishaan dabarsu diriiree jira.

Itoophiyaan baroota garaa garaa keessatti alaabaa adda addaan bulaa turte. Alaabaan kun bara mootummaa Haayilee Sillaasee tokkoffaa kan turedha. Leenci irra jiru kun sanyii mootiin kun lakkaa'atee Mootii Solomonitti of fakkeessuu isaa kan ibsudha.

Manni barumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni barumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun guddachuuf, dirqama mana barumsaa galuu qaba.

Nyaanyaa firii hedduu baateefi mukaan utubametu mul'achaa jira. Nyaanyaan bakka adda addaatti maqaa garagaraa yemmuu qabaatu iddoo tokko tokkotti timaatima jedhamuunis ni waamama. Nyaanyaan kun ganaa kan hin bilchaanne yookiin dheedhidha.

Ijoollee baadiyyaa walitti qabamanii suura ka'aa jiru. Hundi isaanituu shamarraniidha. Hedduun isaanii kafana mataatti xaxatanii jiru. Duuba isaanitti samiin urriin guutame mul'achaa jira. Kuun isaanii kophee malee miila duwwas jiru. Muraasni isaanii immoi kophee godhatanii jiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dubartiin takka duuba ishee gamana garagalchuun, harka ishee lamaanin sibiilatti hirkattee dhaabbattee jirti. Fuuldura isheetti gaarrenii fi mukkeen garagaraa ni jiru. Samii keessa duumessi ni jira. Dabbasaan mataa ishee gurraacha kan ta'eedha.

Biyyi kamiiyyuu fuudhaa fi heeruma ni raawwatti. Innis kan inni gaggeeffamu uffata aadaa biyya sanaa uffachuudhaan yeroo ta'u, dubartiin kun uffata gadi dheeraa adii uffattee sirna gaa'ela ishii raawwachaa jirti.

Dubartoota mammagaala rifeensa isaanii bareechifatinii jiraniidha. dubartoonni Kun hundi isaanii mataa isaanii irraatti faaya mataatti hidhamu hidhatanii jiru. hundumti isaanii faaya mormaa morma guutanii ittiin of bareechanii jiru. haalli isaan itti uffataniifi faaya godhatan. aadaa isaanii Kan calaqqisiisudha.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Meeshaan kun, meeshaa rifeensa mataa ittiin sirreessuuf fayyaduu dha. Meeshaan kun humna elektirikaa fayyadamuun rifeensa kan sirreessu yoo ta'u, rifeensa namaa bareessuuf fayyada. Meeshaaleen kunneen haalluu gurraacha kan qaban yoo ta'u, rifeensa dheerina garaa garaatti sirreessuuf fayyadu.

Dacheen kun dachee magariituu biqilaa addaa addaan uffatee jirtuudha. akkasumallee garaan waaqayyoo addaatee kan mul'achaa jiruudha. biqilaan dachee kan irraa jiru kun halluu magariisa kan qabuudha. dacheen kun bu'aa ba'ii kan taateedha. dachee kana keessa wantoota addaa addaatu argamaa jira.

Anga'oota mootummaa minjaala bal'aa irra ta'anii waliin mar'ichaa jiraniidha. Namoonni kunneen ministeerota sadarkaa biyyaa kan oogganaa jiraniidha. Namoonni kunneen dabtarri yaadannoo isaanii minjaala irra kaawwatanii ta'anii haasa'aa jiru. Akkasumallee barreeffamni qubee afaan Amaaraan fakkii kana irra jiru.

Dubartiin midhaan keessaa huuba baasuf midhaan bubbee keessatti bubbisaa jirti. Manni duuba isheetti ni jira. Harka ishee lamaan olkaaftee midhaan bubbee keessatti bubbisaa jirti. Dabbasaa mataa isheetti shaashii marattee kan jirtuudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kopheen waantota garaagaraa naannoo keenyatti argaman irraa kan hojjetamudha. Innis kan inni nu fayyadu, balaa addaa addaa nurraa ittisuufii, akka bareedinaatti kan nu gargaarudha. Kopheen waantota naannoo kan akka gogaa loonii irraa hojjetama.

Manni kun mana baay'ee bareeddu kan taateedhaam!manni kun ijaarsi isaa akkam ajaa'iba!mana kanatti kan naanna'ee kan jiru kun wantoota addaa addaati. isaanis, biqilaa muuzii, biqilaa ababaa bifti isaa, magariisa tahe, akkasumas, bifti isaa gara diimaa kan taheedha.

Shamarree gurraattiin rifeensa gabaabduu kolfaa jirti. Dargageessi adiin dubara gurraattii qo'achiisaa jira. Barreeffamni afaan Ingilifaan' muummee daqiiqaa tokkoo ' jedhu barreeffamee jira. Kana malees, jalaan ' saagiinsii siyaasaa' barreeffamni jedhu jira.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Obbo Geetaachoo Raddaa nama siyaasaa beekamaa Itoophiyaa fi dhalataa naannoo Tigiraayidha. Namni kun nama jabaa yommuu ta'u, bulchiinsa yeroo naannoo Tigiraayi ta'uudhaan nama tajaajilaa turedha. Akkasumas nama beekumsa guddaa qabuu fi kitaaba dubbisuu jaallatu jedhama.

Namoonni amantaadhaan tokko ta'an tokkummaa isaanii karaa nyaataa fi dhugaatii agarsiisuu ni danda'u. Sha, marroonni kun hundi isaanii uffata musliimaa gurraacha ta'e uffatanii, dhugaatii osoo dhuganii kolfaa jiru. Kunis miira gammachuu isaanii kan ibsudha.

Itoophiyaan namoota dinagdee biyyaa fi kan mataa isaanii guddisuuf onnatanii hojjechaa jiran hedduu qabdi. Isaan keessaa dubartoonni warra jajjaboo fi warra ciccimoodha. Dubartiin kun dhaabbata hojii mataa ishee kan beeksisaa jirtudha.

Alaabaan mallattoo biyyummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaabaan faajjii yookiin mallattoo bilisummaafi birmadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabaadha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uumudha.

Dunkaana qorichaa keessa qorichoota gosa adda addaa kan dagalee manaa irra naqamanii jiraniidha. Qorichootni kunneen qabee isaanii keessa kan jiran yoo ya'u sadarkaa sadarkaadhaan akka akka gosa isaaniitti naqamanii jiru.

Naannoo laggeen argaman adeemanii bashannanuun fayyummaa sammuu fi qaamaaf baay'ee gaariidha! Dubartoonni kunneen bakka lagdi gaara irraa fincaa'aa jirutti suuraa ka'aa kan jiranidha. Kunis akka bashannanaatti adeemanii akka ta'e ifaadha.

Allaattiiwwan naannoo keenyatti argaman, madda miidhaginaa fi bareedinaa naannoo uumama keenyaati. Allaattiiwwan miila lama kan qabanii fi kochoo isaan balaliisisu ofirraa qabu. Allaattiiwwan akkaataa uumama isaaniitiin bakka jireenyaa addaa addaa qabu.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Itoophiyaan biyya Heeraa fi seera mataa isheen ministeerota garaa garaa hundeeffattedha. Ministeerota kanneen keessaa tokko Ministeera Qonnaa yoo ta'u, kan qulqullina qonnaa fi oomisha biyyattii to'achuuf hundeeffamedha. Biyyi Itoophiyaan qonnaan baay'ee cimruudha!

Ameerikaan mootummoota hedduudhaan bulaa har'a geesse. Kana jechuun har'as biyyi kun namoota jajjaboo hedduu waanta qabduuf dhimma itti bahachaa jirti. Kana jechuun dhaloonni dhufee darbaa waanta ta'eef biyya hin dabarre immoo dirqama namummaatiin kunuunfachuun biyya sanattu danda'ameera.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Manni nyaataa giddu gala yookiin iddoo dhalli namaa taajila nyaataafi dhugaatii itti argatuudha. Manni nyaataa iddoo yookiin bakka namoonni maallaqa isaanii fayyadamuun nyaataa gosa addaa addaa dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin itti fayyadamaniidha.

Kun, siidaa ol dheeraa hojjatamaa jiruu dha. Siidaan kun hedduu ol dheeraa yoo ta'u, siidaa mana sagadaa yookin masgiida amantoota islaamaa gubbaatti hojjatamaa jiruu dha. Maanni sagadaa musliimotaa kamiyyuu siidaa akka kanaa kana of irraa qaba.

Galmeen jechoota afaan oromoo guddina afaan kanaatiif baay'ee gargaaruu danda'eera. Afaan kun yeroo ammaa sadarkaa guddaa irra gahuu danda'eera. Kana jechuun hanga waalta'uutti qaqqabuu danda'eera. Afaan kun mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa hanga manneen barnoota olaanootti baratamuu danda'eera.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Humni ibsaa biyya tokkoof faayidaa guddaa kennuu danda'a. Faayidaan isaa kunis meeshaalee humna ibsaatiin hojjetan sochoosuudhaan waanta barbaadamaniif akka fiixaan baafatan taasisuu danda'a. Kana jechuun anniisaan kun hinjiru taanaan waantonni dhala namaatiif barbaachisan daanga'aa ta'u jechuudha.

Dhakaa puulii jedhama. dhakaawwan taphaa lakkoofsa tokkoo hanga kudha shanii qabaniifi dhakaa guddaa adii ta'e Kan ittiin taphatamu tokko qaba. gubbaan Isaa halluu magariisa Kan qabu yoo ta'u ulee qajeelaadhaan dhakaa Isa adiidhaan dhaloota kaan rukutuun taphatama.

Biqiltoota magariisaa biyya keenya keessatti argaman keessaa tokko Gaattiraadha. Gaattiraan muka baay'ee cimaa tajaajila guddaa kennuudhaan beekamudha. Mukti kun baay'inaan naannoo baddaatti argama. Faayidaalee kanneen akka ijaarsa manaa isa jalqabaa yoota'u baqaqfamuudhaanis tajaajila dabalataa kennuudhaan beekama.

Namoonni kun abbaa manaa fi haadha manaa kan taa'anidha. namoonni kun ijoollee daa'ima umurii ishee waggaa shanii gadi taatee tokko tokko baatanii dhaabbachaa kan jiranidha. akkasuma illee bifti isaanii diddiimoo kan taa'anidha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Naannoowwan gammoojjiitti lafti isaanii baay'inaan dhagaadhaan uffifamaadha. Waanti akkasii kun immoo jiraattonni naannoo sanaa oomisha midhaanii keessaa qooda akka hinqabaanne taasisa. Kanaaf bakkeewwan akkasii jireenya dhala namaatiif mijataa waanta hintaaneef dhalattoonni naannoo sanaa bakka biraatti itoo baqatanii agarra.

Namootni hedduun bokaa keessa dibaabee qabatanii deemaa jiru. Namichi mataatti haguuggatee fi dibaabee qabatee jiru riiqicha ce'aa jiru. Dudduuba isaaniitti manneen jireenyaa ammayyaa mul'achaa jiru. Qe'ee keessi isaa garmalee magariisaa fi bareedadha.

Kun hambaalee seenaa Itiyoophiyaa keessatti beekamu keessaa tokko yoo ta'u, dallaa Harar jedhamee beekama. Dallaan kun bara durii mootummoota darbaniin Hararitti guddatee kan ijaarame waan ta'eef seena qabeessa ta'ee beekame.

Bineensi kun uumama gaanfa nama ajaa'ibu qabudha! Gaanfi isaa muka gogaa damee qabu fakkaata. Naannoo bosonni jiru keessa dhaabachaa jira. Marga soorachuudhaan jiraata. Biyya garaa garaa keessatti argama. Maqaan isaa maal jedhama?

Kunneen konkolaataa daandii konkolaataa magaalaa keessatti argamu irra deemaa jiraniidha. Cina daandii kanaatiin bakka gurgurtaa fi manneen daldalaa garaa garaatu jira. Shiboon humna elektirikii dabarsus daandii kana cinaan ol kaafamee hidhamee jira.

Dhugaatii lallaafaa halluu keelloo qabu kan qaruuraa sibiila ta'e keessa jiruudha. Dhugaatii kun anaanaasii kan jedhamu yoo ta'u nyaata booda yoo dhugamee nyaata nyaatame sana ariitiin akka bullaa'uu godha. Dhugaatin kun minjaala irra ta'aa jira.

Daandiin qilleensa Itoophiyaa daandiiwwan qilleensaa afrikaa keessaa adda duree fi yeroo ammaa kanatti baay'ee ariifatee kan guddataa jirudha. Kan nama dhibu immoo baay'inni xiyyaaraa isaa baay'ee dabalaa kan jiruu fi maamila hedduu qaba.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Bineensa bosonaa Qeerransa jedhamuudha. Bifa buburree kan qabuufii bineensa foon qofa soorachuun beekamuudha. Yeroo baay'ee bosona uumamaa keessatti kan argamuu fii darbee darbee daawwannaaf akka mijatutti paarkiwwan nam-tolchee keessatti kan argamuudha.

Arboonni tarree galanii hiriiraan yaa'aa jiru. Hundi isaanituu qumbii isaanii gadi dachaasanii imalaa jiru. Dudduuba isaanitti mukkeen baalli irraa harca'e ni hurufa keessa addaan faffagaatanii argamu. Arbi fuulduraan deemaa jiru ilkaan isaa lamaanuu gadi yaasee jira.

Namoota fuuldura teessee kan jirtu aadde Adaanach Abeebee jedhamti. Kaantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Dabbasaan mataa ishee gurraacha kan ta'eedha. Namootni tartiiba qabatanii taa'aa jiran ni jiru. Barreeffamni afaan Amaariffaa ni jira.

namoota baayyatanii bosona tokko keessatti argaman argaa kan jirrudha. isaanis namoota baayyinni isaanii nama afur ta'an yoo ta'an mukeen bosona kana keessa jiran ammoo kanneen akka shambaqqoofi gosoota adda addaati.

Suuraan kun suuraa kitaaba baay'ee beekamaa ta'e kan mata dureen isaa,'Mul'atan Qaba' jedhuu fi barreessaa Maartiin Luuter King jedhamuun kan barreeffamedha. Kitaaba kana gara afaan Oromootti kan hiikan gameessa siyaasaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa ti.

Qooda diibata kan fakkatu, xiqqoo garaa kan qabu fi gara afaan isaatti ol dhufee mormaa qodaa qabuuf, mataan isa irran ammoo, qadaada gurraachan kan uuwwifamedha. Qoodan kun ammo, dugda isaa irraa pilaastikaa waa'ee qodaa sana ibsuun kan uuwwifamedha.

Hurunguun gosa allaattii keessaa tokko kan taate yommuu taatu fuula hadurree kan fakkaatu qabdi. Gosti allaattii kun naannoo mana baadiyyaatti dhiyaattee jiraachuu jaalatti. Hurunguun allaattii halkan walakkaa sagalee dhageessisuun beekamtudha.

Kitaaba mata dureen isaa Eela Jireenyaa jedhamutu suura kana irra jira. Barreessaan kitaaba kanaa Baqqalaa Lataa Warquu jedhama. Finfinnee, Oromiyaatti guraandhala bara 2013 tti barreeffame. Kitaaba irratti namichi tokko dhagaa dhiibaa jira.

kophee luka namaatti kaawwatamu argaa kan jirrudha. kunis kophee gogaa loonii irraa hojjatame yoo ta'u kophee gosa kanaan wal fakkaatan ammoo mana keessatti kan kaawwatamanidha. Warri dhiiraas kana kaawwachuun kan beekkamudha.

Magaalota gurguddaa hedduu keessatti sagantaan haala addaatiin daa'imman kophaatti ni kabajatu. Keessumaa magaalaa akka Finfinnee keessatti paarkiiwwan baay'een addatti isaaniif qophaa'anii daa'imman bashannanaa baratu. Ijoolleen kunis bakka kanatti walitti dhufuun waliin yeroo gaarii dabarsu.

Godaansa seeraan alaa jechuun, adeemsa namoonni bakka jireenya isaanii kan ta'e, sababoota addaa addaatiin gad dhiisanii seeraan ala meeshaalee geejibaa garaagaraa fayyadamanii biyyaa gara biyyaatti yookaan immoo ardii gara ardiitti itti qaxxamuranidha.

Pilaastikiin meeshaalee citan kanneen akka qarshii fi waraqaa adda addaa ittiin walitti qabsiisan minjaala irra kaa'amew jira . Kana malees, minjaala irratti karaa harka bitaan fiixeen waraqaa adii as ba'ee jira.

Suuraa midhaan nyaataa halluu magarisa qabu kan sirriitti bareedee oomishamee jiruudha. Midhaan kun tooraan waan oomishamee jiruuf miidhaginni isaa baay'ee nama hawwata. Akkasumallee naannoo lafa qonnaa kana mukeen baala magariisaa adda addaatu argamaa jira.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Magaalaa baay'ee miidhagina qabdu. margifi biqiltoonni magariisnis ni jiru. karaa konkolaataa cinaatti balbiiwwan Isaa babbareedoofi biqiltoota magariisa tarreedhan dhaabamantu jira. manneen dheerinafi bareedina qaban akkasumas gamoowwan dhedheeroofi babbareedoonis jiru. konkolaattonni karaa irra adeemaa jiru.

Mana jireenyaa gamoo guddaa kan ta'e argaa kan jirru yoo ta'e innis mana bareedaadha. Kan inni irraa ijaarrame ammoo ; simmintoo, dhagaa, bolokkeettii fi sibiiladha. Manneen akkanaa yeroo baayyee magaalaatti argamu.

Mallattoon kun mallattoo haqaati. Haqa jechuun dhugaa yookiin safartuu sirrii taateedha. Biyya kam keessattuu, haaqni ga'ee guddaa qaba. Sababni isaas, Haaqni walqixxummaa, walamantee, nageenya, jaalalaafi guddina biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha ni dubbisu.

Biqiloonni fuduraalee naannoo keenyaa, biqiloota akka madda soorrataattii fi akka madda qorichaatti nu fayyadanidha. Biqilaan Kun qaama isaa irraa baala magariisa kan qabuu fi jirma isaa irraa immoo waanta akka qoraattii kan qabudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa loogoo dhaabbata yuunivarsitii kan halluun isaa diimaa, keelloo fi gidduutti kitaaba akkasumas barreeffama halluu adiin barreeffame kan qabudha. Barreeffamichis ingiliffaa amaariffaan kan barreeffamee jirudha.

Dirree yookan lafa garmalee bal'aa fi diriiraa ta'e irra midhaan mala ammayyaan sararaan faca'ee jira. Midhaan faca'ee marge keessa mukkeen gurguddoon addaan faffaca'anii argamu. Isaan gama irratti hurufa bal'aa diriiratu aragama.

Kitaabni Afaan Oromoo mata dureen isaa Suuraa Abdii jedhu minjaala irra taa'ee jira. Mata duree jalatti gulaalli lammaffaa kan jedhu barreeffamee jira. Barreessaan kitaaba kanaa Kumsaa Burraayyuu jedhamaa. Fakkii haadha fi ilmaa ofirraa qaba.

Isaan kun taphattoota garee kubbaa miilaa biyya keessatti argamaniidha. Taphattoonni kunneen fooytuu garee isaanii uffatanii walii wajjin dhaabbatanii jiru. Dirree kubbaa miilaa keessatti kan argaman yoo ta'u, deeggartoonnis daawwachuuf argamanii jiru.

Meeshaan kun, meeshaa konkolaataa humna namoota qaama miidhamaniiti. Meeshaan kun maqaan isaa wiilcharii kan jedhamu yoo ta'u, namni tokko irra taa'ee fi mucaan biraa immoo meeshaa kana osoo sochoosuuf dhiibaa jiruu mul'ata.

Manni kuni bifa ammayyaa'aa ta'een ijaaramee jira. Manneen kana cinaa mukkeen dhedheeroo fi gaggabaaboo ta'an ni jiru. Mannii fi daandiin haalluu adi qabu naannoo kanatti ni jira. Samiin duumessa kan of keessaa qabuudha.

Biyyi keenya aadaa waliin nyaachuu baay'ee nama hawwatu qabu. Kun immoo akka addunyaattuu waanta adda nutaasisudha. Kana jechuun namoonni yeroo nyaata dhiyeeffatan bakka tokkotti walitti dhufuudhaan wajjin hirmaatu. Kana malees afaan walkaa'aa soorratu.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

baafata nyaataa jedhamuun kan beekkamudha. kunis kan inni argamu mana nyaataa gurguddaa keessaafi mana dhugaatii gurguddaa gara garaa keessattidha. kan asirra jiru ammoo gosoota dhugaati gosa gara garaa yoo ta'u filannoof kan qophaa'edha gatiisaaa waliin.

Siidaa magaalaa Finfinnee naannoo Birbirsa Goorootti argamuu fi Innis siidaa namni maqaan isaa minilik jedhamu farda irra taa'ee jirudha. Fardi kunis kan oromoo tuulamaa naannoo Finfinnee jiraachaa turan farda Dabaleeti.

Gola manaa keessatti soofaan walitti garagalee taa'ee jira. Gidduu isaanitti minjaalli bifti isaa soofadhuma fakkaatu taa'ee jira. Soofichi bifa lama qaba. Isaanis adii fi gurraacha. Soofaan gama irratti golgaa diimaan fooddaa uwwisee argama.

Konkolaachisaan konkolaataa oofaa jira. Konkolaataa kana irra gara fuulduraatti meeshaalen kan jiraniidha. Konkolaachisaan huccuu haalluu gurraacha uffatee kan jiruudha. Haallun keelloo meeshaalee kana irratti kan jiruu fi barreeffamni afaan Ingiliffaa kan jiruudha.

Giddu galli fayyaa giddu gala yookiin iddoo taajilli yaala fayyaa itti kennamuufi namoonni tajaajila yaalaa kana itti argataniidha. Giddu galli fayyaa bakka yookiin iddoo namoonni dhukkubsatan itti yaalaman yookiin qoricha itti argataniidha.

Haroo Wancii kan gaara gidduutti bareeddee argamaa jirtuudha. Harri kun iddoo bashannanaa kan yeroo hammaa guddina 'tuurizimii' keessatti illee qooda olaanaa qabduudha. Naannoo haroo kanaatti biqiloota baala magariisa qaban daran kan bareedaan hedduutu jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

suuraa kana irra kan jiran kun immoo qeerroofi qarreewwan godina shawaa lixaa shubbisa irra jiran kan nutti agarsiisaa jirudha. uffanni kan dhiirotaa magariisa kan fakkaatu yoo ta'u kan warra shaamarranii immoo buburreedha.

Isaan kun uummata Oromoo jila kabajuudhaaf gara dirreetti ba'anii jiraniidha. Abbootiin gadaa uffata aadaa uffatanii, ruufa maratanii, kallacha kaa'atanii, akkasumas alangaa harkatti qabatanii dura dhaabbatanii jiru. Dubartoonni immoo karaa boodaatiin hiriiranii jiru.

Iddoo kanatti alaabaa Itoophiyaa argaa jirra. alaabaan kun alaabaa halluu sadii kan qabuudha. halluun kunis jalqaba irraa kaanee tartiiban yoo ilaalle kanneen akka magariisa, keelloo, diimaa gidduun isaa urjii kan qabuudha. alaabaa Itoophiyaa kan muummicha ministeera Itoophiyaa fi namicha tokkotu qabaa jira.

Harmootiin karaa irratti qaaraa, qullubbii diimaa, timaatimii fi kanneen biroo daldaluun jiraatan yeroo baay'ee namoota harka qalleeyyiidha. Dubartiin kun kuduraalee fi fuduraalee karaa irra buufattee kan gurguraa jirtudha. Innis madda galii isheeti.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Maatii jaalalaa fi tokkummaa qaban qabaachuun burqaa gammachuu namaaf ta'a. Namoonni kunneen qomoodhaan tokko kan ta'anii fi maatii tokko kan ta'anidha. Bifti isaanii garuu adda addadha! Baay'inni isaanii namoota afuridha.

Barcumni dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba. Dhalli namaa irra taa'uuf barcumatti gargaarama. Barcumaa iddoo garaa garaatti dhalli namaa dhimma itti ba'a. Akka fakkeenyaatti biiroo fi manneen nyaataa garaa garaa keessatti dhalli namaa dhimma kan itti ba'u ta'a.

Kun biskileettii ammayyaa ta'eedha. Biskileettiin kun bifa gurraacha qaba. Gommaa furdaa kan qabuudha. Walakkaa daandii konkolaataa dalga aduu keessa dhaabamee jira. Daandii kana cinaan bosona, margaa fi biqiltoota magariisatu jira.

Beeksisa lafa tokko yookaa bakka wanti ta'e jiru wayii nutti agarsiisudha. Innis naannoo kana manni laawundarii kana jiru kana nutti himudha. Kunis laawundarii firee lakkoofsa lama kan ta'ee fi karaa cinaatti kan argamudha.

bakka kuusaa kuduraa keessaa kan gosa timaatimaati. timaatimiin asirratti argaa jirru kun ooyiruu lafa irratti oomishamurraa funaannamuun lafa gurgurtaatti geeffamuun bakka tokkotti walitti qabamee kan jirudha. namoonnis baayyinaan bakka kanatti argamanii jiru.

Geejibni wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo garaa iddoo biraatti ittiin socho'uudha. Geejibni bakka bakka lamatti qoodama. Isaanis, geejiba ammayyaafi geejiba aadaati. Geejiba ammayyaa keessaa tokko konkolaatadha.

Simbira lafa dhaabbattu Kan bifti guutuu qaama ishee burree ta'eedha. iddoo isheen ijjatte fuul-dura marga magariisa ta'etu biqilee argama. gara duuba isheetti ammoo marga jiidhinsa baay'ee hin qabne Kan bifni Isaa gara adiitti jijjiirameetu argama.

Alaaban Itiyoophiyyaa fi mootummaa naannoo Oromiyyaa wal maddii fannifamanii kan jiraniidha. Namoonni naannoo kana kan jiranii fi manni haalluu gurraacha, diimaa fi adiidhan dibame kan jiruudha. Samiin duumessa xiqqoo of keessaa ni qaba.

Tajaajila Madaalli Barnootafi Qormaatawwanii kan jedhu gubbaan Afaan Amaaraafi jalaan Afaan Ingiliffaan barreeffamee jira. Barreeffamaa olitti, asxaan dhaabatichaa halluu kanneen akka cuuquliisa, adii, diimaa keelloofi magariisaan faaya'ame ni mul'ata. Gaheen dhaabatichaa qormaatawwan dhaabilee garagaraa sororsuudha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Loon karaa konkolaataa irra adeemaa jiranidha. loon kunniin lamaan isaanituu baay'ee qaqal'aadha. inni tokko diimaa fuulli Isaa adii ta'eedhaa, inni kuun immoo doobbaadha. duuba Isaanii mukkeen dhedheeroo fi gaggabaaboo akkasumas tabba olka'iinsa qabutu jira.

Dubartii Oromoo bareedduu kan uffata aadaan faayyamtee farda yaabbattee gulufaa jirtuudha. Dubartiin kun mataa isheetti callee halluu adda addaa qabu hidhattee harka mirgaan immoo ulee qabattee farda irra ta'aa jirti.

Midhaan oomisha dhalli namaa yookiin qotee bultoonni lafarraatti oomishaniidha. Midhaan gosa baay'eetu jira. Gosa Midhaanii keessaa tokko boqqoolloodha. Boqqoolloon gosa Midhaanii biyya keenyatti oomishamu keessaa isa tokkodha. Boqqoolloon rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun qotama.

Namootni tartiiba galanii dhaabbachaa jiran ni mul'atu. Kofoon garagaraa namoota irratti ni mul'ata. Uffatni haalluu garagaraa qaban ni mul'atu. Duuba namoota kanaatti, fakkii aasxaa garagaraatu jira. Manni duuba isaanitti ni mul'ata.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Nyaata madaalamaa ijatti miidhagu kan killee lukkuu fi foon lukkuu irraa qopheeffamee jiruudha. Nyaatni kun ittoon biddeenatti naqamee nyaatamaa kana jiruudha. Ittoon nyaata kanaa halluu diimaa kan qabu yoo ta'u hanqaaquun keessaa tokko immoo halluu adii qabdi.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Gaalli gosa beeylada manaa keessaa tokko kan taateedha. Gaalli baay'inaan naannoo qilleensa gammoojjiitti kan argamtuufi kan jiraatudha. Amala Gaalaa keessaa tokko bishaan osoo hindhugin guyyoota baay'ef turuu isheeti. Gaalli dhala namaaf tajaajila akka geejjibaafi akkasumas Aannan irraa argachuuf oola.

Sinii bunaa adiin tarreen taa'anii jiru. Siniiwwan duuba shamarree magaalli naatoo qabdu jabanaa harkatti qabattee taa'aa jirti. Barcumni gaggabaaban namoonni irra taa'anii buna dhugan sinii marsanii teessumaaf akka tolanitti kaa'amanii jiru. Faageenya irratti. dubarri kafana adii uffatti jirti.

Ijoollee aadaa naannoo fi uummata isheen guddisuun akkam nama gammachiisa! Ijoollonni kun uffata aadaa saba ishee uffatanii miira gammachuudhaan dhaabachaa jiru. Mi'a miidhaginaa callee irraa kan hojjetameen faayamanii dhaabbachaa jiru.

Sa'aatiin keenyaa, sa'aati keenyaa irratti fannifamuu dha. Sa'aatin xiyyi isaa kan of irra naanna'u yoo ta'u, lakkoofsota kudha lama tokkoo kaasee hanga kudha lamaa jiran qaba. Guyyaan tokko halkan, sa'aati kudha lamaa fi guyyaa sa'aati kudha lama walitti sa'atii digdami afur qaba.

Naannon kuni lafa bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamuudha. Dubartiin jilba isheen lafa tuqxee gadi jettee jirti. Naannoo kanatti shunkurtii diimaa, timaatimii, raafuu maraa fi kaarotii fa'atu jira. Huccuun haalluu diimaa qabu ni jira.

Kunneen meeshaalee faayaati. Meeshaaleen faayaa kun albuudota garaa garaa irraa kan hojjetamaniidha. Bifa gurraachaa fi bifa warqee fakkaatu irraa kan hojjetaman yoo ta'u, kan mormatti kaa'atamuu fi kan gurra lamaanitti ka'atamuudha.

Namootni walitti qabamanii jiru. Namootni walduraa duuban teessoo irra taa'aa jiru. Bilbilli namoota tokko tokkoo, teessoo irratti ni mul'ata. Namootni hedduun uffata poolisii uffatanii jiru. Huccuu namootaa irratti haallun gosa garagaraa ni mul'ata.

Meeshaa aadaa harkaan hojjatamu kan galaan ittiin hidhamuudha. Innis kuula halluu bifa adda addaa fi migira goggogaa irraa kan hojjatameedha. Garri afaan isaa kuula halluu diimaa irraa kan hojjatameedha. Kana malees, halluun kanneen akka magariisa, keelloo fi cuquliisni keessatti ni argamu.

Oromoon sirna gadaa gulantaa shan kan waggaa saddeet saddeetiin wal maru qabuudha. Isan keessaa dargaggoonni kun sadarkaa Foolleetti ramadamu. Foolleen rifeensa isaa filatee lolaa fi adamoodhaan beekama. Uffata adii uffatanii jiru.

Inni kun mallattoodha. Mallattoon kun paarti badhaadhinnaa bakka bu'a. Paartiin badhaadhinnaa paartii yeroo ammaa kana itiyoophiyaa bulchaa jiruudha. Hiikni mallattoo kanaatis biyya qabeenyaanis ta'ee siyaasaan badhaadha ta'e ijaaruudha kan jedhu bakka bu'a jechuudha.

Barnoonni dhala namaatiif baay'ee murteessaadha. Kanaaf dhalli namaa jireenya isaa gara fuulduraa fooyyeffachuudhaaf yookiin immoo wallaalummaa irraa bilisa ta'uudhaaf barnoota akka waanta bu'uuraatti itti fayyadama. Kanaaf maatiin ijoollee isaa gara mana barnootaatti ergateetu barsiifata.

Jeedalli Diimtuun sanyii bineensaa kan biyya keenya Itoophiyaa qofa keessatti argamtuu fi bineensa biyya biraatti hin madaqnedha. Jeedalli diimtuun paarkiiwwan gaarreen Baalee keessatti kan argamtuu fi turistoota hedduu biyyoota keessaa fi alaa irraa kan hawwaattudha.

Kitaabni kun, maqaan isaa Waliif moo Wal Irratti kan jedhamu yoo ta'u, nama Obbo Fufaa Shittaayee Baqqalaa jedhamuun barreeffame. Kitaabni kun, qabiiyyeen isaa siyaasa yoo ta'u, tokkummaa ummata saba Oromoo irratti kan xiyyeeffatee dha.

Aadaan nyaataa akkuma naannoon keenya Oromiyaan bal'oo taate, haalli nyaataas godinoota gara godinootaatti addaa addummaa kan qabudha. Marqaan nyaata aadaa kan ta'ee fi hawaasa keenya Oromoo biratti baayyee beekamaadha. Marqaan boqolloo fi qamadii irraa qophaa'a.

Abbaan Jifaar mootii yeroo durii godina Jimmaa bulchaa turedha. Mootiin kun bara hojii isaa keessatti hojiiwwan ajaa'ibsiisoo hedduu hojjechuudhaan hanga har'aatti maqaan isaanii akka dhahamu taasiseera. Fakkeenyaaf galmi mootiin kun yeroo sana ijaaran hanga har'aatti hanbaa seenaa ta'ee galii argamsiisaa jira.

Qotee bulaan namoota lafarratti bifa aadaanis ta'ee bifa ammayyaan lafa bal'aa irratti midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Qotee bulaan lafa dugdaa dhala namaati. Haata'u malee yeroo baay'ee namoonni baay'een ilaalcha gad-aantummaa isaanif qabu.

Siidaan ijaarsa nama bara jireenya isaa keessatti biyya isaaf gummacha guddaa godhe tokkoof erga inni du'ee kan ijaaramuufidha. Siidaan kunis, nama sana akka yaadannootti yookiin immoo dhaloonni dhufu waa'ee nama sanaa akka baruufi irraa akka baratuuf kan ijaaramuudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Suuraa dargaggeessa qofaa isaa uffata gurraacha uffatee dhaabbachaa jiruudha. Gurbaan kun morma isaa irraa abilii halluu adii qabu hidhatee jira. Akkasumallee harka isaa isa bitaa irraa sa'aatii harkaa halluu warqee ta'e qaba.

Magaalota keessatti akkuma sadarkaa guddina isaaniitiin ulaagaa isaaniif barbaachisu hedduu guuttachuu danda'aniiru. Magaalota kanneen keessatti waantota argaman keessaa tokko mana nyaataati. Manni nyaata gahaa ta'e jiraachuun isaa immoo magaalattiin hojjettootaaf nyaata dhiyeessuudhaan akka daftee guddattuuf fayyadeera.

Mana barumsaa keessatti kutaa barnootaa fuulduratti alaabaan gosti sadii dhaabbatee mirmiraa jira. Alaabaan Mootummaa Federaalaa Itiyoophiyaa keessaa ol ka'ee mirmiraa jira. Manni barumsichaa halluu keelloo dibamee jira. Mana barumsaan duuba mukkeen ni jiru.

Kun konkolaataa kan daandii baasuudha. Konkolaataan kun cina daandiitiin lafa qotaa jira. Namichi tokko daandii cina dhaabbatee asii gad ilaalaa jira. Karaa gamaatiin immoo gamoowwan guguddoo ijaaramaa jiraniifi ijaaramanii xumuramantu argama.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Itoophiyaan tajaajila ammayyaan qarshiin akka qusatamu gochuu irratti kan argamtudha. Tajaajilli CBE namoonni bakka jiraatanitti qarshii baafachuu fi waliif dabarsuu akka danda'aniif, tajaajila sarara qilleensaan bilbila keenya keessatti kan hojjetudha.

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyaa madda qorichootaa addaa addaa fi akka madda soorrataatti kan nu gargaaranidha. Biqiloonni kunneenis kuduraalee fi fuduraalee jedhamanii gareewwan addaa addaatti yemmuu hiraman, hundi isaaniiyyuu fayyaa namaatiif baayyee barbaachisoodha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin qotee bultoonni rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Kutaa magaala finfinnee gara daandii Inxooxxoo geessu gubbaa manneen uffataa hedduutu jiru. Isaanis uffata aadaa kan naannolee hedduu kan qabanii fi gatiin isaanii illee madaalawaadha. Bakka kana gosoota uffataatu uwwisee jira.

Ijaarsa waarshaa guddaa kan ta'edha. Innis waarshaa maqaan isaa "waarshaa simmintoo Habashaa " jedhamu yoo ta'u , kan inni itti argamu ammoo magaalaa guddittii biyya Itoopiyaa Finfinnee arat kiiloo bakka jedhamuttidha.

Namootni hedduun harka isaanii olqabanii kan jiraniidha. Namni umurii raagan tokko gidduu namoota kanaa dhaabbatee kan jiruudha. Namichi kuni huccuu halluu gurraacha ta'e uffatee jira. Dubartootni muraasni suuraa kaafachaa jiru.

Kitaaba Afaan Oromoon barreeffame mata dureen isaa dhaala kan jedhu minjaala irra taa'ee jira. Miilli namoota baay'ee sansalataan hidhamee jira. Barreeessaan kitaaba kanaa Mootii Abbaltii Tufaa jedhama. Mata dureen kitaabichaa qalama diimaan barreeffame.

namoota waldorgommii irra jiran argaa kan jirrudha. innis wal dorgommii fiigichaa yoo ta'u isas namoonni saalaan dhiira ta'an, walitti dhiyaatanii fiigaa kan jiranidha. isaan lamaan iyyuu baayyee dadhabanii kan jiranidha.

Kun hordoftoota amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidooti. Isaanis guyyaa ayyaana damaraatti magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti walitti qabamuun ayyaanicha waliin kabajaa jiru. Damaraanis gubamaa jira. Amantoonni kunneen tokkoon tokkoon isaanii dungoo ibsachaa jiru.

Dhaabbanni siyaasaa BDO jedhamu hayyoota siyaasaa saba Oromoon kan durfamuu fi alaabaa mataa isaa kan qabudha. Alaabaan kun mallattoo odaa, madaala hangaa fi barruu addunyaa baatu kan ofirraa qabu dha.

Namichi umurii raage kuni kallacha adda isaatti hidhatee as ilaalaa jira. Gaabii uffatee kan jiru yoo ta'u, halluun gaabii kanaa adii kan ta'eedha. Afaan isaa walitti cufatee jira. Huccuu adda isaa jala hidhatee jira.

Biyyi keenya Itoophiyaan biyya saboota hedduu saddeettamaa ol qabdudha. Kana irraa kan ka'e saboonni kunneen walitti dhufuudhaan yeroo jireenya hawaasummaa isaanii gaggeeffatan baay'ee namatti tola. Faayidaa waldanda'uus irraa barachuu dandeenya. Garaa garummaan keenya miidhagina keenya jedhanii amanu.

Kunneen wantoota nyaataaf oolan kan gurgurtaadhaaf qophaa'ee jiruudha. Wantoota qotamanii fi warshaatti qophaa'an ni argamu. Isaan keessaa ittoo qopheessuuf kan fayyadu misirri; akkasumas wantootni biroon keeshaatti naqamanii wal cina kaa'amanii jiru.

Dhugaatiiwwan jechuun, akkaakuuwwan dhugaatii gosa addaa addaa, waantota garaagaraa irraa hojjetamanii, kanneen nama macheessanis ta'ee kan nama hin macheessiin kan of keessatti qabatedha. Dhugaatiiwwan kanneen yeroo baayyee midhaan dheedhii garbuu irraa hojjetama.

Piroojeektaayiliin, Meeshaa elektirooniksii fakkii fi suur-sochii guddisee agarsiisuu danda'uudha. Keessumattu yeroo ammaa kanatti dhaabilee barnootaa olaanoo keessatti sirriitti hojii irra oolaa jira. Kana malees, barreeffama gurguddisee nooraa mana irratti agarsiisuuf ni tajaajila.

Nyaata midhaan irraa hojjatamu kan maqaan isaa buddeen jedhamudha. Innis nyaata aadaa keessaa isa tokoo yoo ta'u haalli hojii isaa ammoo buddeen furdisanii tolchuun dhadhaa itti gochuun kan namaaf dhiyaatudha.

Dubartiin tokko ,buddena bilcheessaa jirti. Meeshaaleen buddeena irratti bilcheessuuf fayyadan kun humna elektirikaa fayyadamuun kan dalagan yoo ta'u, buddeenni qopheeffamuuf bukoon daakuu midhaan xaafii irraa bukeeffamee guyyaa saditti eelee ho'e irratti bilcheeffama.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uummudha.

Namoonni yeroo wal awwaalan bakka awwaalcha walii isaanii irratti dhagaadhaan ijaarsa ijaaru. Bakki kun iddoo namoonni lubbuudhaan hin jirre itti awwaalamanii jiranidha. Bakki kun hundisaa dhagaa bifa adiin ijaaramee kan jirudha.

Harreen jiruufi jireenya uummata biyya kanaa keessatti gahee guddaa beellada qabdudha. Beelladni kun keessumaa dadhabbii haadholii xiqqeessuu keessatti gahee guddaa qabaachuudhaan kan beekamtudha. Kanaaf namoonni baadiyyaa irra caalaan isaanii Harree kana bitatanii itti fayyadamu.

Namni Abbaa lataa jedhamuun beekamu diraamaa afaan oromoo keessatti nama baay'ee beekamaa fi guddina aartii afaan oromoof gahee guddaa baheera. Sababa kanaaf kabaja isaaf jecha dhaabbileen leenjii ogbarruu maqaa isaan mogga'e ni jira.

Dubartootas haa ta'u, dhiironni rifeensa isaanii guddisuu yoo barbaadan dibata kana bitanii dibatu. Innis mana kuusaa qorichaafi mana bittaafi gurgurtaa mataa isaa kan qabutti kan gurguramudha. Fayyummaa mataa keenyaaf gaariidha!

Farsoon yemmuu xaasaatti qicamaa jiru. Namoonni lama xaasaa farsoon itti qicamaa jiru jalaan utubanii qabaa jiru. Farsoon dhugaatii alkoolii aadaa kan midhaan kanneen akka qamadii, garbuu, ajjaa fi shamaanee irraa naqamuu danda'a.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Kitaaba Shallamaa Kabbeen barreeffame, waa'ee " Sabboonummaa saba Oromoo" kan dubbatudha. Kitaabni kun waa'ee sirna gadaa sirriitti dhaloota kan barsiisudha. Sirni kun barootaaf diinaan dhorkamee kan turedha. Amma garuu deebi'ee jira.

Jaartin as garagaltee kolfaa jirti. Namootni duuba ishee ni jiru. Jaartin dabbasaa mataa ishee shaashii dhan hidhattee jirti. Duuba jaartii kanaatti namichi tokko mataa qabatee taa'aa jira. Bosonni duuba namoota kanaa ni jira.

Fincaa'aa akkaan bareedaa fi qulqulluun bosona keessa yaa'aa jira. Iddoo fincaa'aan dhagaa irraa gadi bu'aa jirutti ni addaata. Fincaa'aan bosona garmalee lalisaa taa'een marfamee argama. Kana malees, yaa'a gara gadii irratti booruudha.

Teessuma xiqqaa kan nama tokko qofa baachuu danda'uutu lafa ta'aa jira. Teessumni kun halluu gosa lama, magariisaa fi keelloo kan qabu yoo ta'u miila afur qaba. Teessumni kun afata lafaa laastikii ta'e irra jira.

Sibiilli ol dheeraa darbii qabu mana gamoo ta'e fuuldura dhaabbatee jiru kun, darbii hedduu kan qabuu fi baay'ee ol dheeraa kan ta'eefi wantoota garaa garaa kan akka bilbilaa, maxxansa fi uffata irratti fannisuuf kan oolu dha.

Asxaan kun, asxaa Baankii Daldala Itoophiyaati. Baankiin Daldala Itoophiyaa baankii qabeenyummaan isaa kan mootummaa federaalaa ta'e yoo ta'u, baankii Itoophiyaa keessatti guddaa ta'ee fi umurii isa dheeraa qabuu dha. Baankiin kun, hojjatoota lakkoofsan hedduu ta'an qaba.

Namoonni sadarkaa barnootaatiin baay'ee fagaatan kitaabota baay'ee dubbisuudhaan beekamu. Namoonni kunneen manneen kitaabaa keessatti yeroo baay'ee argamu. Kana malees dhuunfaadhaan mana ofiitti bitatanii dubbisuudhaan beekamu. Kanaaf namoonni sadarkaa kamirrayyuu jiran yeroo isaaniif danda'ametti kitaaba dubbisuu aadeffachuu qabu jechuudha.

Namoonni meeshaalee mana keessa kaawwatan saanduqa kana keessa kuufatu. Saanduqni kun sibiila irraa kan hojjetamudha. Yeroo baay'ee mana barumsaa yookiin biiroo hojii mootummaa keessatti kan argamudha. Meeshaalee icciitaa baachuuf gargaara.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Biyyi keenya Itoophiyaan haroowwan uumamaa hedduu qabaachuudhaan beekamti. Namoonni biyya kanaas Haroowwan kanneen keessatti qurxummii horsiisuu fa'aa fayyadamu. Kana malees akka jallisiitti itti fayyadamuudhaan oomisha qonnaa hojjetu. Akkasumas bakkeewwan bashannanaa qarqara isaatti banuudhaan tajaajila hedduu namoonni kennaa jitanis baay'eedha.

Beeksisa dhugaatii alkoolii kan biiraa maqaan isaa giyoorgis jedhamuti. Dargaggeessi tokko seeqaa qaruura biiraa harkaan qabatee agarsiisaa jira. Jalaan barreeffamni Afaan Amaaraan 'Giyoorgis jaalatamaa qaruura hin deebineen ' jedhu irratti barreeffameera.

Gamoowwan jechuun wantoota dhalli namaa meeshaalee ijaarsaa gosoota garaa garaa fayyadamuudhaan ijaaree tajaajiloota gosoota garaa garaatiif oolchuudha. Gamoo dhalli namaa faayidaa garaa garaatiif itti gargaarama. Fakeenyaaf meeshaalee garaa garaa keessatti gurguruuf itti fayyadama.

Itoophiyaan qulqullina magaalaa ishee eeguuf tarkaanfii isheen fudhattu keessaa tokko warshaa dhiyeessii bishaanii dabaluuf oolu akkasumas kan xuraa'aa qulleessudha. Biyyi keenya Itoophiyaan yeroo tokko osoo hin taane tokkoo ol kana ijaaruun ishee nama gammachiisa.

Namni kun, poolisii tiraafikaa daandii asfaaltii konkolaataati. Konkolaattonni hedduun bakka kanatti deemaa kan jiran yoo ta'u, poolisiin tiraafikaa kun konkolaattota kanneen osoo dabarsaa jiruu mul'ata. Bakki kun, magaalaa guddaa walakkaa keessatti kan argamuu dha.

Maqaan kitaaba kanaa Hikkaa Afaan Oromootiin "Daandii Kiyya Irratti" jedha. Kitaabni kun afaan Amaaraatin kan qophaa'e fi uwwisni kitaaba kanaa haalluu cuquliisa fi diimaa kan qabu yoo ta'u, gaazexeessaa nama Obbo Dassaalany Maasree jedhamuun qophaa'e.

Oromoon qeerroo fi qarree bittaa garbummaa didanii aadaa, duudhaa fi amantii isaaniif qabsoo guddaa godhanidha. Oromoon sabboontota, hayyoota, beektota, maanguddootaa fi jaarsotaan wal'aansoo hedduu keessa darbee injifannoo bilisummaa argachuu danda'eera!

Naannoo baadiyyaatti namoonni hundi dalla isaanii akkuma humna isaaniitti ijaarratanii itti fayyadamu. Kana malees dallichaatti karra waantota garaa garaa irraa hojjechuudhaan itti baafatu. Namoonni tokko tokko immoo karricha gubbaatti ijaarsa wayii ijaaruudhaan akka gaaddisaatti tolchu.

Kuduraalee fi muduraalee garaa garaa nyaachuun fayyummaa fi jabina qaama keenyaaf baay'ee gaariidha! Kan keessaa kan akka kaarotii, timaatimii, qullubbii diimaa, qullubbii adii, asheetii ataraa fi kanneen biroon isaan ijoodha.

Konkolaataa dhuunfaa bifti ishee diimaa ta'e saffisa guddaan deemaa jirti. Konkolaataan akkanaa yeroo baay'ee gatiin isaanii garmalee qaaliidha. Daandii konkolaataan irra deemaa jiru haaraa fi maddiin isaa halluu keelloon sarara lamaan dibameera.

Sirna wal harkaa fuudhinsa aangoo muummee ministara Itiyoophiyaa ammaa Dooktar Abiyyi Ahmadiifi muummee ministara duraanii obbo Hayila Maariyaam Dassaaleeny gidduutti raawwatame. Yemmuu isaan heera mootummaa federaalaa wal harkaa fuudhan agarsiisa.

Oomishni kun, oomisha meeshaalee ijaarsaa keessaa isa tokko. Meeshaan ijaarsaa kun, meeshaa mukaa fi muka akkasumas mukaa fi qorqoorroo walitti qabsiisuuf fayyadu yoo ta'u, maqaan isaa mismaara jedhamuun beekamuu dha. Mismaarri kun, hamma garaa garaa kan qabuu dha.

Namoonni lama suuqii keessa dhaabbatanii meeshaa gurguraa jiru. Namni tokko immoo fooddaa irra dhaabatee meeshaa bituuf gaafachaa jira. Suuqii keessa meeshaa qinxaaboo gurguraaf dhiyaatan tarree galanii jiru. Isaan keessaa zayitaafi dibanni ifatti argamu.

Namichi as ilaalaa jiru kuni maqaan isaa weellisaa Tookichaw jedhama. Namootni isa cinaa ni jiru. Daa'imman lama ni jiru. Namootni lama fuullee ijaa godhatanii kan jiran yoo ta'u, isaan hafan immoo hin godhanne.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Asxaan kun, asxaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaati. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa baankii dhuunfaa yoo ta'u, namoonni walitti dhufanii aksiyoonaan hundeessan. Asxaan Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa haalluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u, dudduuba adii irratti kan hojjatamee dha.

Kitaaba mata dureen isaa "wiirtuu " jedhudha. Wiirtuun kunis kan inni barreeffame afaan oromiitin yoo ta'u innis jildii kurnaffaadha. Kitaabni kun Barruulee qormaata wal ta'ina afaana oromooti. Kitaabni kunis kan beekkumsa keessaa argatanidha.

Gaazexaan madda Odeeffannoo hedduuti. Oduuwwan akka beeksisa qacarrii, waraanaa, ijaarsa waarshaalee, nageenyaa, heeraa fi seeraa achirratti darbu. Gaazexaan afaanota garaa garaan kan barreeffamuu danda'u yoo ta'u, inni kun afaan Amaaraan barreeffamee jira.

Yeroo ayyaanaa fi sagantaalee garaagaraa magaalaa Finfinnee keessatti namoonni hedduun waan walitti dhufaniif bakka addaa barbaachisa. Bakki kunis istaadiyoomii guddaa kanneen magaalicha keessa jiranidha. Namoonni kaan sagantaa yoo hirmaatan kaan immoo ni to'atu.

Mana dhugaatii jechuun, mana dhugaatiiwwan gosa addaa addaa mana tokko yookaan mana dhugaatii keessatti walitti qabamuun, maamilootaaf raabsamu jechuudha. Manni dhugaatii Kun, dhugaatiiwwan nama macheessanii fi kanneen nama illee hin macheessine of keessaa qaba.

Siidaa namaati siidaan Kuni Kan hojjatame nama fardarra taa'een fakkeeffameeti. fardi Kan hojjatame halluu gurraachaani. namni irra taa'ee jiru garuu bolaalee adii uffatee jira. gara duubaafi dura siidaa kanaatin mukkeen baala magariisa gaban ni jirtu.

Kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kan akka timaatimii, mosee, qullubbii diimaa, qullubbii adii fi qaaraa bakka tokkotti kuufamanii jiran argina. Bu'aaleen biqiltoota uumamaa kun fayyummaa dhalaa namaaf baay'ee murteessaa kan ta'anidha.

Lafa baadiyyaa argaa jirra. Kunis kan manneen xixiqqoo of irraa qabuufi loowwan hedduu ammoo of keessaa qabudha. Horiin kunneen ammoo gara lafa magariisaa deemanii nyaata isaanii marga barbaaddachuuf kan jiranidha.

Iddoon kuni iddoo nyaata fi dhugaatiiti. Barreeffamni afaan Amaariffaa seensa mana kanaa irratti kan argamuudha. Naannoo kanatti manni dhagaa irraa ijaarame kan jiruu fi meeshaalen garagaraa kan jiraniidha. Biqiltootni tokko tokko iddoo kanatti ni jiru.

Shamarree rifeensa mataatti marxoo marattee ofirra gadi teessee jimaa gurguraa jirtu. Jimaan garri jalaa hidhamee garri mataa immoo pilaastikaan saamsamee gookan haguuggamee gurguraaf dhiyaatee jira. Harki nama uffata gurraacha uffatee jira.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Konkolaataan manaa gosoota konkolaataa keessaa tokko ta'ee, kan hammaanis ta'ee gatiin isaa warra kaan irraa xiqqaa ta'edha. Konkolaataan kunis nama muraasa kan maatii tokko bakka tokkotti qabatee bakkaa bakkatti geejjibudha.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Isaan kunneen namoota doonii mala aadaatiin hojjetameen haroo irra imaluuf itti seenaa jiraniidha. Haroo isaan itti seenaa jiran baay'ee guddaa fi bal'aa kan ta'eedha. Naannoo haroo kanaa margaa fi biqiltoota magariisatu jira.

Hordoftoonni kan amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa biyya keenya Itoophiyaa bira darbee biyyoota adda addaa kanneen akka Ameerikaa fa'aa keessatti ayyaanota adda addaa ni kabajatu. Kan nama dhibu namoonni hedduu waan ta'aniif akkuma biyya keessaatti kabaju.

Itoophiyaan biyyoota guddachaa jiranitti sababni qoodamuu ishee gamoowwan ijaaraa jiraachuu fi magaalota guddifachaa jiraachuuu isheenidha. Kana qofaan osoo hin taane, konkolaataawwan, daandii fi waarshaaleen akkasumas industiriiwwan keessatti babal'achuun biyyatti guddisaa jiru.

Namoota hedduu toora galanii dugda isaaniitti korojoo adda addaa baatanii daandii qal'oo tokko irra deemaa jiraniidha. Namoota kana keessaa inni duuba deemu uffata halluu diimaa uffachaa jira. Naannoo namoonni kunneen deemaa jiran margi magariisni lafa uwwisee jira.

Manneen gubbaa irraa suuraa kaafamaniidha. Naannoo kanatti mukkeen garagaraa kan jiranii fi manneen hedduuminaan kan jiraniidha. Manneen kanneen gidduu mukti dheeraan tokko ni jira. Fageenya irraa samiin kan jiruu fi haalluu adiin kan mul'atuudha.

Kopheen kun kophee bifti isaa gurraacha keessaa baha cilee kan fakkaatuudha. akkasumallee hidhaan kophee kanaas gurraacha kan taheedha. kopheen jalli isaa adii kan taheedha. kophee kan biraa kan jiru biqilaa qodaa keessa kaa'amee guddachaa jiruutu jira. biqilaan kun bifti isaa magariisa.

Kun, gommaa yokin miila konkaalaataa fi meeshaa miila konkolaataa hiikuu fi jabeessuuf fayyaduu hiiktuu jedhamuun waamamuu dha. Miilli konkolaataa qilleensaan kan guutamu yoo ta'u, konkolaataan kan irra adeemuuf fayyadu yokin miila konkolaataa geejibaa dha.`

Biyyoonni hedduun lammiilee of kennuudhaan tajaajila tola ooltummaa hojjetan ni qabu. Namoonni kunneen hojii tola ooltummaa irratti kan argaman yommuu ta'u, isaanis jaalala biyya isaaniif qaban ibsuuf kan taasisaa jiranidha.

Naannoo mana jireenyaa nama baadiyyaa jiraatuu tokko sirriitti yoo ilaalle mooraa isaa keessa waan baay'ee namatti tolan hedduutu argama. Isaan keessaa tokko cidii mooraa keessa bakka baay'ee dhaabbatu fi naannoo isaa fa'aa

Kun nama surree gurraacha uffatee kophee adii kaawwatee mudhii gadi mul'achaa jirudha. akkasumas harka isaa kiisii keessa kaawwachudhaan karaa irra adeemaa ykn imala geggeessaa kan jirudha. surree gurraacha kan irratti barreeffamaa qalama adiin barreeffamee jiru argaa jirra.

Uffanni fakkaattii namaa pilaastika irraa hojjatame keessatti kaawwamee jiru kun uffata dubartootaa yoo ta'u, maqaan isaa shinshinii yokin immoo 'qamisii' jedhamuun waamaam. Uffanni kun, dubartoota irraa hedduu bareeda yokin immoo hedduu haw'ataa dha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni rooba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishaniidha.

Waltajjii irratti shamarranii fi dhiironni sirba Afaan Oromoon ragadaa jiru. Shamarran uffata aadaa Oromoo kan naannoo shawaa fi dhiironnis uffata irraa jala diimaa ta'ee daabee keewwatanii sirbaa jiru. Isaan duuba namoonni meeshaa muuziqaa aadaa taphachaa jiru.

Suuraa dargaggeessa tokko kan uffata isaa jalatti kullittaa halluu adii uffatee jiruudha. Mucaan kun karaabaatii morma isaatti hidhatee kan jiru yoo ta'u harka isaa irraa sa'aatii qaba. Akkasumallee mucaan kun barcuma halluu adii qabu irra ta'aa jira.

Ijoollonni kun baay'atanii taa'aa jiraniidha. ijoollonni kun saalaan osoo addaan hin ba'in kan jiraniidha. ijoollonni akka ajaa'ibaa babbareeddi! Ijoollonni kun hundi lafa irraa taa'aa kan jiraniidha moo? Ijoollota kan keessaa namoonni lama koffiyyaa mataa irraa kan qabaniidha!

Barjaa qubee afaan Amaaraa fi Ingiliziin barreeffamee jiruudha. Barjaa kana irratti qubeewwan kunneen halluu diimaa fi gurraachaan barreeffaman. Barjaan kun beeksisa galmee 'yuuniversiitii' qulqulluu Maariyaamii kan jechuudha. Duubni barjaa kanaa halluu adiidha.

Bineensa addi isaa battala adii qabu kan gaafi isaa dheeraa ta'e bosona keessa qofaa isaa dhaabbachaa jira. Bineensi kun ofi isaa duuba galagalee waa ilaalaa jira. Akkasumallee kattaa gurguddaan fakkii cina isaa jiru irratti argamaa jira.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun biyya keenyaa keessaa tokko tapha kumkummee warra wallaggaati.

Iddoon kuni iddoo buufata konkolaataa kan ta'ee fii namootni bakka gara bakkaatti konkolaataa fayyadamanii socho'an kan mul'ataniidha. Konkolaataa hedduu fii namootni hedduunis kan jiraniidha. Konkolataa magaalaa gurguddaa gara magaalaa xixiqqootti socho'an hedduun as keessatti argamu.

Namoonni kun namoota shan taa'anii dhaabbachaa kan jiranidha. namoonni kun namoota beekamoo kan taa'anidha. namoonni kun jaarsolii abbaa gadaa kan taa'anidha. akkasuma illee isaan keessa dubartii beektuu haadha siinqee taatee ulee qabattee sagalee guddistuudha haasaa gochaa kan jirtuudha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Dubartii cina daandii teessee kuduraalee kanneen akka muuzii fi burtukaanii gurguraa jirtuudha. Dubartiin kun shaashii mataatti marattee teessuma irra teessee gurguraa jirti. Kuduraaleen dubartiin kun gurguraa jirtu halluu keelloo qabu.

Dubartiin kun haamaa qamadii kan ta`e haamaa kan jirtuudha. dubartiin kun nama jabduu ykn cimtuu hojiif iddoo guddaa lattuudha. dubartii kun gadi jette dugda isheetti waa maratee hamaa haamaa kan jiranidha. dubartiin kun bifti ishee diimtuu kan taateedha.

Kopheen waanta miila namaatti keewwatamu ta'ee, yeroo baayyee akka miidhaginaattis, balaa addaa addaa yeroo gara yerootti nama mudachuu danda'an kan nama irraa ittisudha. Kopheen halluu gosa addaa addaa qabaachuu danda'a.

Balbala gubbaatti fakkiin beelladoota manaa garagaraa fannifamee jira. Isaanis kanneen akka saree, sangaa, hoolaa, re'ee fi kan kana fakkaatan fa, atu jira. Balballi guddaan walakkaan isaa banamee jira. Gara keessaatti yemmuu ilaalamu meeshaaleen adda addaa tarraa'anii jiru.

Kun, meeshaa barreeffamaa keessa isa tokkoo dha. Kun, oomisha waraqaa baay'ee furdaa yoo ta'u, faayiloota waraqaa garaa garaa keessa kaa'uuf fayyada. Oomishni kun galmee mana hojii mootummaa keessatti akkasumas manneen murtii keessatti faayidaa hedduu qaba.

Kitaabilee kanneen akka kuusaa walaloo, hibboo, mammaaksa fi afoolaa, seenaa fi duudhaa hawaasa tokkoo bifa barreeffamaan kanneen ibsanidha. Kitaabni Leetoo jedhamu Kun, dubbisuuf, itti bohaaruuf baayyee kan namatti akkaan toludha.

Kun gosa nyaataa qophaa'ee nyaataaf dhihaatee jiruudha. Nyaatni kun ittoowwan gosa sadii qaba. Ittoowwan kunneen halluu diimaa, gurraachaa fi adii qabu. Nyaatni kun saanii irratti nyaatamu irratti dhihaatee minjaala irra kaa'amee jira.

Iddoo kanatti masoobii ykn gundoo gurguraaf baay'atee gabaatti ba'ee jirudha. masoobii kun baay'ee kan bareedudha. masoobiin kun qadaaddii of irraa kan qabuudha. masoobiin kun faayidaa hedduu dhala namaaf kenna. faayidaan kun madda galiif kan tajaajilu, buddeen keessa kaawwachuuf kan ooludha.

Inni kun jaarkanii jedhama. Jaarkaniin faayidaa hedduu dhala namaatiif kennuu danda'aa. Isaan keessa muraasni dhalli namaa bishaan lagaa ittiin waraabuuf akkasumas boba'a konkolaatawwan garaa garaa fa'a keessatti waraabuun dhalli namaa dhimma itti ba'a jechuudha.

Tabba ol dheeraa gubbaan isaa magariisa ta'etu mul'achaa jira. Tabbaa asitti qe'een baadiyyaa hurufa bal'aa irraa mul'achaa jira. Tabba yookan tabba jala midhaan faca'ee marge jira. Kana malees, mukkeen gurguddoon dhaabbatanii jiru.

Qabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Itoophiyaan bara 1987 A.L.I tti irraa kaastee dhaabbilee siyaasaa hedduu keessummeessuu jalqabdee jirti. Isaan keessaa dhaabbanni ODP jedhamu gartuu siyaasaa saba Oromoo yoo ta'u, barootaaf kan bilisummaa saba kanaaf qabsaa'aa turedha.